cora asati goshsha biitta yafaridi mokkissido puuttiyaa hara sohuwaa efidde tokkishin bessiya misile.

issi cima bitanee wolaytta odi beessaan bari qofaa dumma dumma deretettaa kifiliyaawu aattidi beettess.

Bantta biittaa wogaa maayuwa maayidi cachcha zayyiya punniya oyddu attuma asati de"oosona. Ha asatuppe naa"ati pude zaari punniyode naa"ati qassi duge biittawu zaari punnoosona.

kalo de'iyaa biittaa maata mala meraa mayzzanawu halchido halchuwan cora dere asay issippe tokiidi beetees.

ha de'iyo keettay qorqqoruwan yuushuwa diretti yuuyi utaagaa gidiyo wode ha dirssaappe so bagaara qassi aaho mitaa kuway de'ees.

Cora asati xiiho booray maata miyaaga xeeliyaageeti de'oosona. ha asatuppe guyye baggar qassi maata miyaa booray eqqagee de'ees.

Cora wolaytta dere asay issisa shiiqidi gooluwaa igidi de'esona. Ha asappe qassi guye baggaara maataamala ashuuray deiyage beetees.

Heezzu asaati wolaytta gutaraa keetta gido gelissiya penggiya sinttan eqqidosona. Etappe qassi ushshacha baggaaranne haddirsa bagaara maataa mera buuray beetees.

yuushuwaa deretun dooddettida salo meera abbay de'ees. ha abbaappe sintta baggaara qassi bootta shaaray deriyaa kaammi uttiis.

Issi baltteetiya bootta bullukkuwa maayada duraydda de'awusu. Ha baltteeteeppe guyye baggaara qassi cachcha zayiya punniya, dogiya kaciya oyqqidanne tooraa oyqqida asati de'oosona.

adussa mittaa giiddon ciiri giigissido burcce miittay de"ees. ha mittatuppe guyye baggaara qassi zammaana hanootan keexetida xeekkaara de'iyaa keettay beettees.

Hagee wolaytta sodo ambba baalota yaraa xaafo keettaa bessiyaa misiliyaa giddiyode, ha misiliyapee bolla baggara qassi ha yaraa oonatettaa qonccissiyaa malaataay de'ees.

Ha eqqo saaxiniyasi heezzu kifileti deosona. koyro kifiliyan gaabe deiyode; naa'antto kifiliyan afalay deiyode; heezzantto kifiliyan qassi etta daddiyo harppayne hara miisshati deosona.

Issi macca miishiriyaa eqqada bari miiziyo xeeliyode ippe guuye baggara qassi miitta anooy betees.

Diidi gaga giyo yetanchay ossoree giyode appe miye bagaara qassi issi puulancha macaasiya beetawusu.

Ha yeelaga macca naati dummatettay nuuyo puula, qassi issipetettay minotetta: giyo qofaan bantta biittaa woga maayuwa maayidi issippe pootuwaa denddiidi de'osona.

Mabee zammaana attuma naatunne macca naatu mayuwaa sikki giigissid bayzziyoo keettaa karen laaloy macca naatu mayuwaa mayzzidi essidoogee de'es.

Ha sohuwan gakkida gazza leeheenne a turayi beettiyo wode appe giddo baggaara qassi diccida sharafati beettoosona.

Cora oosuwa dosiya aawati mela de'iya goshshan maata mala shoora mayizanawu qoociya tokkanawu ollaa bookkiiddi beettoosona.

Daro maccanne attuma oosanchchati ambba giddo ogiya giigissanawu issippe maadettidi oyddu miyyiyan ciirettida shuchchaa mayzziiddi beettoosona.

ha wolaytta keette yuushoy direttidi puulati uttiyo wode qassi darkko bagaara qassi daro uttatun giigi uttiis.

Ha sohuwaan Wolaytta yettanchchati durssanchchati issippe shiiqi uttiyoode etappe guyyee baggara qassi laappun penggiyaa qonccissiyaa malatay beettees.

Ichashsu yelaga macca naati bantta biittaa woga maayuwa bullukkuwa maayyidi cagan banttana poottuwa denttide beettoosona.

Amarida yelaga luxanchati dirssa miyiyara luxetta keettaa biyageti beetosona. Ha luxanchchati kanttiyo xuntta ogiya matan korinttiya mittay eqqidage beetees.

Heezzu attuma naati keettaa gimbbiidi de'iyaageti de'oosona. ettappe sintta baggaara qassi cora macca naati eta maaddiidi beettoosona.

Wolaytta tohuwaa kuwaasiyaa citay bantta maata meera dummatettaa maayuwa maayidi hara citatuura ka'iidi beettoosona.

biittiyoo morkketuppe naagiyaa olanchchati xaacciya yaratinne hara oosanchchati hara oosuwaa gishaawati deretetta sarotettaa naagissanawu issippe zoretidde beettossona

ha lohisso keettan dumma dumma goshsha buqurati de'oosona. leemisuwaw goshsha kaame biron mokkiyaa puute, qayye apapyye, kaa'ida pappaye hara corabatikka beettoosona.

Naa''u yelagati puutiya tokkiyaageeti de'oosona. eta guyye baggara qassi hara naa''u yelagati eqqidoosona. ha yelaguppe guyye baggara maata mala ashooray de'ees.

amaaratto qaalaa doonaa dooyo qaaladan maaddiya oydantto kifiliya luxxanchatu maxaafaa. hegaa xalaala giddenan de'ishin bolla bagaara adil'e ciishshay de'ees.

Wora giiddo shaakkidi adussa ogee de'iyoo wode ha ogiyaappe ushshachcha baggaranne haddirssa baggaara maata mala ashshooraynne dumma dumma doozzay de"oosona.

ha sohuwan teeribeena timatimmiya ayfenne a gom''e beettiyoode ha timatimmiya qassi awa caaddiyoge beettees.

heezzu cimma asati seefan qumma wotidi gosiyan maata oyqqidi miidi de'oosona. etappe guye bagaara cora yetanchatinne dursanchati gonddaliya oyqiidi de'oosona.

Ha puulatidi uttida sohuwan carkuwa puggi kunttido upupaynne maataa mala ashshuuray puulati uttidaage beettees.

Yettanchchiya Gaaga Abarashsha ba biitta wogaabulukkuwa maayyada, I naago giya ba yetta huuphphe yohuwaa saro xuufiyan qonccissaydda beettawus.

Hagee quucciyoobatu ooso keetta gidiyoo wode; ooso keettay immiyo hagazzay kaametussi :lambba, binzziliya, zayttiyaanne harabatakka immees.

Samppaa bollan uttida birata saafan buddeenay, oyttay, unccay, barbbareenne ka"ida maaxe santtay de'ees.

Issi mishiriya bullukkuwa maayada bari na"aa ba kushiyan goochchada hemettaydda de"awus. Ippe guyye baggaara qassi maata mala ashoorayi de"es.

Giya sohuwan naa"u yelaga baltteettati ooyssaa iddimiidi qachchiidi beettoosona. Etappe qassi guye baggaara qa hara Cora baltteettati oyssaa giggissidi beettoosona.

Aaho kaamiyaa oge de'ees. Ha kaamiyaa ogiyappe sintta baggaara qassi Boditte naa"antto xekka luxetta keettay de'ees. Ha luxetta keetta sinttan qassi oyddu asati eqqidoosona.

cora asay dumma dumma deretetta kifiliyappe shiiqiddi issippe kaa'idinne duriidi de'oosona. etappe gu bagaara qassi maata mala ashuuray beetees.

Issi qorqoro keettay de'es. Keettaappe sintta baggaara si'imettida uuttay de'iyoode keettaappe guye baggaara issi wullida zaafee de"es.

Ha sohuwan birilliya kumida eessayinne a tigiyo maqorqqore oyidiya bollan uttaagee beettees. Etappe guyye baggaara qassi maata mala qalamee beettees.

dicDicci gakkida gaashshiyaa giddon heezzu attuma asati gaashshiyaa giddoppe sharafa maaxide beettoosona; ha asati qassi gaashshe lo"idi ayfanadan sharafaa qoriyoogan loyttide beettoosona.

Cora ka'ida paapayee de'ees, ha paappayiyaappe garssa bagaara qassi caccara leehee de'iyoode ha leehiyaappe garssa bagaara zo"o xapho kattay de'ees.

Hokkada puutiya shoddiya issi mishiriyaa de'awus. Ha mishireppe guyye baggara qassi hara dumma dumma puutettila de'oosona. Ha puutiyappe guyue baggaara qassi aybbinne baynna mela goshshay de'ees.

Loolettida yeechchaa bollan anccido ashoyi qayye pilaynne pilaara santtaara kattidoogee de"es. Ha kattaappe garssa baggaara qassi oyttaykka de"es.

Ha keetta giddon lasttiqe oydde, koorinttiya wolqqan oottiya estoovenne keetta pittiyo puxay de'ees. Ha buquratuppe sintta baggaara qassi dooya diya pengge de'ees.

Issi bitanee mattaa sattaappe woykko mattaa danuwappe ashshiya maayuwa maayyidi zammaana wode ehiido koottan mattaas oyqqiide beettees.

Issi bitanenne issi mishiriya toophiyaa banddiraa kaqqiiddi de'iyoode, etappe guyye baggaara qassi diccida mangguwa mittay des, ha mangguwa achchan qassi hara issi bitanee hokkidaage beettees.

guutta macca na"iyaa ba huuphiya zammana hanottani puulaya dadissada gozidda xeeranni wottada qassi puulayiya maayuwani bari huuphiya yiiccada beettawsu.

B E 0003 giya oonatetta payduwa oyqqida kaame xomppiya xomppidi hemettiidddi beetiyode appe guyye baggara qasi hara kaame geeduwa kaallidi bettes.

Bootta sayniya bollan phalqqettida boyyee de'iyo wode ha boyyiyappe giddo ginan birata shaatiya kumida barbbaree de'es.

Ha caammaa bayizziyo sohuwan cora caammaa qommoti de"oosona. Leemisuwassi galbba caammay, lastiqe caamay, biral"iya aattiyo siiriyaara de"iya caammay, biral"iya aattiyo siire bayinna caammayinne hara hara lo"iya caammatikka de"oosona.

Xaace yaratuppe issoy eqqi dendidi daro dere asaata kuwa giddo shiishidi dumma dumma seeraabaa tamarssiiddinne zoriiddi beettes. Etappe guyye baggaara qassi xaace keettay beettes.

issi baltteetiyaa issi dere asaa wogaappe bollaa bessiya wogaa maayuwaa maayada zambbiliyaa bare kushiyan goochchada ba bulukkuwaa kushiyan pude dafa woyqqada hemettaydda beettoosona

tammanne ichchashu paydoy xaafettido dummatettaa maayuwaa maayida wolaytta dichchaa kushe kuwaazziyaa kaasanchchai de'ees ha kaasanchchay qassi pude guppidi kuwaaziya sho'iiddi beettees

amaaratto qaalaa doonaa dooyiyo qaaladan eranawu maaddiya naa"antta kifiliyaa luxanchchatu maxaafaa maayettidi giigissidaageeti mesay lamma mennesho amanuweel yohaannis abbebaa tsehay derese kaasa

melaa boodila dembban koossuwa mittay beettiyo wodee ha koossuwa mittappe sintta bagggaraqassi bicca ciishshay beettes.

Tuummoy darkkonne daarinchcha kaattatuppe issuwaa gididi tukke xaliyaara cadiddi tukkiyaan yegganawnne barbariyaara daaxanawu maadees.

Cora islaama ammanuwaa kaalliya asati bantta caamaa kessidi pantta sinttan wottidi curqqaa biittan hiixxidi gulbbati goyniidi beettoosona.

shuchchan gimbbettida di7uwaa ollai de7ees ha di7uwaa ollaapphee sintta baggaara mangguwaa mittainne hara mittai de7ees a mittatuppe guyye baggaara qassi xekkan kee7ettida keettai de7ees

heezzu wodallatinne oiddu geela7oti eqqidosona eta giddoppe issi wodallai bootta banddiraa bare kushiyan xoqqu ootidi oiqqiis

Hagee dumma dumma miishshshta bayzziyo keettaa gidishin ha keettan beettiyaageti muuziya, keettaa pittiyo puxaa, timmaattimiyanne harabatikka beettoosona.

Kuttoy so medosattuppe issuwa gidiyooge phuuphulliyanne ashuwa deretetaa kifiliyawu imiyogan erettes. Ha sohuwan qassi qoxettiddi dicciide de'iya kuttoyi beettoosona.

hayttaa essida hanggida godarii dara giddon geettees ha godariyassi qassi merai bullanne siire heeray karetta

Issi yellagga na'ay Mochche na'a Boraggo gonggolluwaa erssiyaa maayuwaa maayiddi, ba hashshiyan qassi gitta Tophphiyaa banddira tookkidi dolla merettatta xomosiddi beettes.

Issibay baltteetiya Wolaytta wogaa dungguzaa qoncissiya afalaa maayada zo'onne karetta meray de'iyo oydiyan uttada dumma dumma oduwa kaallaydda beettawusu. Qassi ippe guyye baggaara daro asaykka oduwaa kaalliiddi beettees.

ussuppun yelega macca naati bantta wogaa maayuwaa bulukkuwa maayyida issippe maarara duridde beettoosona

issi yelaga na'iya moochchena boorago gonggoluwaa bessiyaa maayuwa maayyada bootta banddira ba hashshiyan wottada miiccaydda beetaawus, ippe guyye baggara qassi hara macca naati wolaytta banddiraa oyqqidageeti beettoosona.

Laallo woykko asa milatiyaa misilee macca asaa maayuwaa maayizidoogee beettees. ha laalloppe guye baggaara qassi birata koccan kaqetti uttida cora maayoti beettoosona.

Issi mala masimaaree ba qarccitaa giddon issisaa shiiqi uttiis. qassi ha misimaree baggay dulliyaa pude zarin baggay xeeraa duge zaarin shoraa xayi uttiis.

hagee toophphiya orttodokkisse ammanuwa bessiya misiliyaa gidishin ha misiliyaa bollan beettiya yelaga naati naa"u baggara waaxetiddi yetta puulayanaw maadiya kambba baqqide beettoosona.

Tohossaa Toophiyaa Dalgga manttiyaa luxetta biruwaan giigida oyddu baaso qarata erannawu maadiyaa ussuppuntta kifiliyaa Wolayttato luxiyo maxaafa.

Wolaytta wogaa qumaa qomottuppe issuwa gididda muchoy beetes. Ha muchchuwa matan a ekkiddi miyo mooqetti beetosonna.

xoossi immido huuphiyaa gidennan asi meel"ido huuphiyaa huuleeda dadissida macca na'ee zokkoy beettees. hayyalaga na'eeppe sintta baggaara qassi lo"iya ciishshati beettoosana.

issi yelaga na"ay wolaytta dunguzza maayidi eqidage deessi amataniika qassi biratta zempoy de"eesi aapeka guyessara maatta mala shuure dessi.

Birata samppan zo'o ashoy, mol''o ashoynne buddeenay bilamaara giigi uttaagee beettees.

Issi bitane naa"u goshsha biitappe gidduwaan de'iya ogiyan hemettide beettees; ha bitaniyaappe ushachcha bagganne haddirssa baggan boota badalay gakkidaage beettees.

puulattidi lo'i uttida heerani kokakkolla ushshay zo"o curqqa maayida oydiyaa bollani uttisi.

Cora ammanuwa aawatti issippe eqqidosnna. Etti eqqidosappe guye bagan etti kaafiyan keexxiddo keettayinne qassikka hara keettay beetees.

Boota sayniyan santta donuwaa lokomaanne xiiliyaa walakkidi kattido masuwa qumay gigi uutiis. qassikka a maanawu mooqeekka giigi uutiis.

Hage dola meretetta bessiya sohuwa gidishin ha sohuwan biron biittaappe mokki kiyiyya carshshatinne dicci gakkida zaafiya malatiyaabati beettoosona.

Hagee suppermarkketiya woykko gita zal"iyaa sohuwaa gidishin ha bootan beettiyaa zal"iyaa qommotuppe issoy phuuphuliyaa.

Awaashshe minjjaa eqotaa bessiyaa tsuufee salo meraaninne zo'uwaan xaafettidagee keettaa bollan beettees. ha tsuufiyaappe garssa baggara qassi issi asa huuphphee beettees.

ushsha keettan birilliya kummida ushshay bashiya bollan uttis. ha ushay qassi daro asaa mal'iyoogaappe aadhidi uyi simmin ufayssan kuntees.

arsseema katta keettaa shuromeeday nu heera giya xuufeenne dumma dumma kattaa qummotanne ushshaa bessiya misilee xuufiyaa kocaa bollan kaqettaagee deettees.

Hagee kase tohossa toophphiya dere deretettaanne asaa dalgga manttiya banddira gidiyo wode, ha banddiray qassi salo mera, boottanne zo'uwan qoncces.

Corattidda asay bantta biittaa dichchaa xeelliya allaalliyan haraphphiiddi beettoosona. Etappe guyye baggaara qassi maata mala ashuuray beettees.

Wolaytta wogaa qonccissiyaabatuppe sintta xeera gididi beettiyaagee gifaataa baalaa. Ha baalay bonchchettiyoy gifaataa aginaa tammanne oyddaana gidiyoodee ha baalaassi shoobettida yettanchchati yettanchchaa Diidi Gaagganne yettanchchaa Yaared Negga.

issi aawai barina'aa kushiyaa goochchidi barimachchiyo ba miyyiyan wottidi issippe haasayiiddi hemettiidi beettees. etappe guyye baggaara qassi aaho penggee dooyettidaagee beettees.

bitaniyaa bare kushiyan cagaa hoiqqidi bironggakkiya carshsha giddon eqqiis ha bitaniyaappe guyye baggaara qassi yalaga boinainne aisaari de'iya badalay de'ees

dumma dumma bururata puulay mell"idi asaassi shiishshiyo ooso keetta karen keetta sanqqay meretidaagee beettees; ha sankkappe qasi sintta baggara hare eqqidaagee de'ees.

toophiya ortodoxe ammanuwa kaaliya assati issippe shiiqi wossidi beettosona ettappe guyessara maatta meray de"iyo mittati beettosona.

wolaytta dichaa tohuwaa kuwaasiya kaafiya yarati wolaytta dichha maayuwa maayidi qassi nuuni wolaytta yaagiya maayuwa maayidi eqqidaageeti beetoosona.

kuttoy so medoosatuppe issuwa geetees. etikka naa'awu shaahetees.. eta godoppe issoy macca qassi issoy atumma,

wolaytta yettanchati wolaytta hadiyanne dunguzzaa maayidi issipe ziiriyani uttidi phootuwaa dendiidi de"oosona.

Luuxetta keettaa dirssaa bollan wolaytta wurssetta kawuwaa xoona misileenne wolaytta dere asaa dungguzay tiyeti puulatti uttidaagee beettees.

hage so assay daanayo maadiya keetta ha keetaykka zafiyappene qorqoruwappe keexetidi beettessi ikka qassi wuridi keexeti beenagaa besessi.

Aaho gooshaa biittan biron dicciidi de'iya gumbbo santtay woykko xaata santtay de'ees. Goshsha biittaappe hini bagga haahuwaara oxxa biittay de'ees.

Miichchaa pocugiyaa huuphiyaa qanxxissiya issi yyalaga na'ii de'ees. ayyalaga na'aa matan qassi huuphiyaa qanxxiyaa bitanee naa"u biradhiyaa bessiyidde beettees.

Hagee gita zal"iya sohuwan gidiyode ha sohuwan qassi mokkoriinne, maxxinnee, xiileenne hara zal"iya qommotikka beettoosona.

oiddu miigiyaa ciirettida shuchchan oosettida ogee de7iyo wode haugiyaa pesentta baggaara gimbbe dirssainne birata penggee de7ees

Hagee bodite ambba baalota yaara xaafo keetta beessiya misiliya diyowode, ha misiliya bollan qassi ha baalota yaara qonccissiya maalatayka de'ees.

Ha dabaabaa yuushshoy wolaytta mran tiyettiyoode ha dabaabassi bolla baggan duriyaa asati cachcha zayyiyaa punniyaa asatinne hara misiletikka beettoosona.

ha sohuwan ceeggida zambbaa mittay de'iyo wode aappe issi bagga miiyiyan qassi mangguwaa mittay de'ees hara baggaara qassi hara mittatikka de'oosona

wolaytta sodo unuburustiyani eeshane assumaa kollogiyani wolayttato doona billa luxxetta mojjuliya gigisidagettikka lisanu wolde mariyamane gaydidara anjulo almazo.

heezzu attuma asatinne issi mishiriyaa polotika daraphphan uttaageeti de7oosona ha eti uttido oidiyaassi qassi adil7e ciishsha merai de7ees

Zo'o magalashuwaa pogiyoode gonddaliyaanne mashsha oyqqida bitanee de'ees. Ha bitaniyaappe guyye baggaara qassi paraynne tooraa oyqqida hara bitanee de'ees.

luxetta keetta gidoni maaxxafa keettani dumma dumma maxxafati beettosona ha maxxafatikka tamareti nababidi bantta timirtiya kaha assanau maadosona.

Ha keettaa bollan keettaa keexxiyo miishsha bayzziyo erissuwa oyqqida xuufeenne hara baggaara qassi salo gufantto mattaa bankkiya bodditte daashshaa bessiya xuufee de"es.

amarida buqurati qarxxaa bollan kaqettaageeti beettoosona. etappe leemisuwaassi gaashiya zazaree, hara kattata zazariyo wogga zazaree, kattaa punnanawu maaddiya samppaynne billamatikka beettoosona.

daro attuma durssanchchati bantta biittaa wogaa mayyuwa mayyidi bantta hashiyan gatimaa wottidi issippe qoomettidi duriiddi beettoosona.

mehiya dichiyo sohuwani so meheti hegetika kacce mehe gidiyagetti mirgoy, galo maray haratikka corati beettosona.

Hagee wolaytta keetta gidiyo wode ha wolaytta keettaappe sintta baggaara kuway de"es. Qassikka guyye baggaara dicciiddi de"iya uuttay beettes.

Hagee pariniichcheriya woykko dumma dumma miishshaata puulayi giiggissidi bayzziyo keettaa gidishin ha keettan beetiyiy zammana zin"iyo arssaanne malaaliya uttiyo oydetinne harabati beettoosona.

dumma dumma puuteta arssaa keexxidi kuwa giddon xaari siyoowii beettees ha puuteti de7iyoosaappe sintta baggaara qassi wogga diccida mittai de7ees

Ha ooso keettay dumma phuuphuliya bayzziyo zal"e keettaa getettiyo wode appe sintta baggaara qaasi maata mala ashshoray beettees.

Ha dola meretaa heeran maata mala ashuuray de'iyo mitattinne xoqqa dereenne ubba qassi ordde zaallati beetoosona.

usuppun macca asati wolayitta wogaa maayuwa dunguzaa maayidi issippe shiiqidi issoy issuwaara naacettiiddi miicciidinne allaxxiiddi beettoosona.

Ha bazzo biittan goshsha gadee gakkida gaashee biron qeexettiide de'iya gadee wora mittatinne hara harabatikka de'oosona.

issi cima bitaneenne naa''u baltteetati bantta biitta wogaa dungguzaa maayidi bantta huuphiyan ufaa wottidi eqqidaageeti beettoosona etappe guyye baggaara qassi maata mala ashuurai de'ees

wodaay miidi biittaa kayyotidi xeeliya marida asay beettiyo wodee etappe guyye baggaara qassi keehippe puulatida maata mala ashuuray beettees.

Hagee keexxettidi polettibeena zaammaana keettaa gidiyode keettaa karen qassi cora yelaga naati ha keettaa xeellidi beettooson.

issi keettaa karee ceege uttida mittayi de7es hamittaa sinttan qassi eezzu deriyaa haggaaziyo kaameti de7oosona

Cora dere asay dumma dumma Meray de'iyo miizzata dirssa giddon ehidi heemmiiddi beettoosona. miizzatu meraappe amaridaageeti zo'o meray de'iyogeeta, xilqqee de'iyogeeta, bulla Meray de'iyogeetanne haratikka hegaadan de'oosona.

miizzaa haakimee karetta miizziyo dirssaa giddo gelissidi kattafiiddi beettees. ha haakimiyaappe guyye baggaara qassi issi bitanee bari miizziyo oyqqi uttidaagee beettees.

cora asay bantta akaafaa, shalkkiya, kalttaa, xikkiya, aylliyaanne hara limaatiyaa oottiyo buqurata tookkidi limaatiyaa oottanawu biiddi beettoosona.

gita zal77iya keettan cora asati bayzziiddinne shammiiddi beettoosona. ha keettan qassi cora bayzzettiyaa buquray de7ees.

ha huuphe keettan issi yelaga na7ai huuphiya qanxxissiidde de7ees ha yelaga na7aappe bolla baggaara qassi zambbile de7ees

cora wolaitta dere asai wolaitta dalgga manttiyaa hidootaa banddiraa oiqqidi bantta kushiyaa cuucumidi pude xoqqu ooti denttidi bantta cenggurssaa sissiid beettoosona

ha maayuwaa sikki giigissidi baizziyo keettaa kare cora laalloti siketti giigida maayuwaa maay uttidosona ha laallotuppe sintta baggaara qassi issi mishiriyaa zambbiiliyaa goochchada hemettaida de7awusu

Hagee ubba layittan murutanchcha gidiyaa liqaa luxetta keettaa gidiyo wode ha luxetta keettan luxanchchati bantta paaciya issoy issuwa bessennan banttarkka oottiidde beettoosona.

wollaytta dere asay bantta banddiraa oyqqidi bantta maataassi baaxxeettidi beettoosona. Eti oyqqido banddiraassi huuphe baggay zo'o gidiyoode giddo ginay adil"e ciishsha meranne wurssettan karetta meeray de''iyoo banddiraa oyqqidoosona.

Hage tohossa toophiyaan wolaytta moottan badeesan beettiya Xoossa zarphiya gidiyo wode zarphphe qassi be'in oonanne malaliyo daro xomoosanchchati yiidi be'ana mala maaddes.

Hagee birata yeechchan keexxettida keettaa gidiyyode ha keetta huuphiyaan ciishshaynne halakkuwa giyo mittay beettees.

wolaytta kawotuppe issuwaa gidida kawo saato motole aannisaa qonccissiya xuufeenne a misilee paraaranne gonddaliyaara de'iyaagee beettees

ha puula keetta guttiyo oidee qumaa wotti miyo xarabeezai odibessainne hara hara buquratikka de7oosona ha buquratuppe bolla baggaara qassi olqqa miyaa poo7oi xomppiiddi de7ees

yooyyo gifaata giya xuufee wolaitatto machchallaanne amaaratto machchallan xaafetti uttiis. ha xuufiyaappe garssa baggaara na7u sha7anne tammanne ichchesha giya paidoi irzzoti uttiis.

urqqa munaqidinne laalokidi giigissido sha7atetinne tukkiya shaayiyo basheti beettoosana. etappe guyye baggaara qassi ceeggida yeechchay beettees.

issi yelaga na7aynne qeeri na7ay bantta sinttan ashuwaa wottidi eqqidosona. etappe miyye baggaara qassi hara issi bitanee cagaa oyqqidi ashuwaa pootuwaa dinttiiddi de7ees.

Afkkaatuwaa mittay cora aifiyaa aifidaagee de'iyo wode aappe bolla baggaara qassi a kammida a hayttay de'ees garssa baggaara qassi biccida maadai de'ees.

ha sohuwan toophphiya banddiraynne zammaana hanotan keexettida ortodookise ammano keetay masqqaliya malaatay de'es. qassikka giddo ginan cenggurssaa immiya miishshay beettes.

Wolaytta sooddo eeshahaa poshiyo eqotayu seeraa aquwan takkida issi xeetanne uddufun tammanne usuppun asaa atottan moyssis giyaa oduwa wodala ganjjee deretettawu aattiiddi beettes.

gadiyaa giddon maaxe santtaa yiici baizziya asati de7oosana. aasatoppe guyye baggaara qassi haattaa tigiyo lasttiqe baatty de.7ees

Ha zall'iya sohuwan beettiya misiletuppe amaridaageeti amaaratto machchallaa inggilizatto machchallaa bessi bollata woykko bollaa kifileta bessiya misiliyanne hegeetanne hegeeta malatiyageeta.

issi zelaga na7iya bari mareta huuphiya zammanaa hanotan dadissa uttaasu hana7iya huuphiyaa dadissiyoogaa xalla gidennan geesha meecciyoogan puulaa uttaasu

heezzu yelaga naati moochchenaa boraago gonggoluwaa qonccissiya maayuwaa maayi issippe eqqidosona ha naatuppe guyye baggaara wolqqaama zaallay beettees

Issi yelaga na'ay wogga kaamiya ogiya bollan motoriya laaggidi yaa biiddi beettiyo wode hara yelaga na'ay qassi A mataara haa yiiddi beettees.

Bodditte ambbaa kawotettaa oosanchchatu miishshaa minjjaanne tall'iya aawatettayi morotettido issippetettan ooso maabaraa tsaafo keettaa giya tsuufee kaqetti uttidaagee beettes.

cora attuma asai hadiya maayidi issi boshiyan tooraa waiqqidi issi goshiyan gonddaliyo oiqqidi maaraara eqqidosona etappi guyye bagga ara qaassi giqqida mittai de7ees

Ha sohuwan keexetti wuribeenna de'iyo keettay biron kexettiyage deiyo wode ha keettaa karen qassi issi bitanee eqagee beettees.

Hage ajjutta qanxxo ashshuwa bayzziyo sohuwa gidiyoode ha ashsho keettan qayye ashshoy xiixxetida ashshoynne dumma dumma ushsha qommoti de'oosona.

Issi bitanee wolaytta wogaa qonccisiyaa dunguzaa ba qooriyaan xaaxidi deriyaa maaddiyaa dumma dumma qofata wodala ganjettusi yoottiidi beettees.

ha sohuwan yunbburshshiyaa luxettaa wurssidi dumma dumma xekkatun anjjettiyaa luxanchchatinne dere cimati maataa bantta kushiyan oyqqaageeti beettoosona. etappe guyye paggaara qassi mangguwa mittay beettees.

Ha tukke keettaa karen cora lastiqe oyidettinne motoreti de"oosona. Ha motoretuppe issoy keettaa pengiya sinttan de"iyoode issoy qassi pengiyaappe gaxa baggaara karen de'ees.

Ha zal'iyaa sohuwaani beettiyabati yiiccetti uttidda maxiniyaa, maketti uttida maxiniyaa, muccuretida tukkiyanne shuquwaa.

Boditte ambba xifete keettay dirssan yuushshuwa direttidi giigi uttiyo wodw assi qassi naa''u penggeti de'oosona. Wogga pengge kaame geliyo pengge gorddeti uttiyo wodiyaan qeera pengge asay geliyooge dooya des.

Keehi Boljjogi teeridi ka'ida muuzee kocan kamettidaagee de'iyo wode ha muziyeppe garssa baggaara donoy saaxiniyan kummi uttaagee beettees.

Issi geela'o na'iya karetta ukaa huuphiyan wottada, ba borssaa xeessan ba'ada, naa'u kushiyaa xaaxada, garssa gediyan gulbbataa gulbbataara gattada eqqa uttaasu.

Naa"u yelaga naati bookettida donuwa bantta kushiyan carppidi bessiiddi beettoosona. etappe guyye baggaara qassi maata mala ashuuray womban de'es.

Buquraa wottiyo miishaa bollan buuqqida gosee busaawidaagee de'ees. ha gosetuppe amaridaageeti doonaa ciirettiyo wode attidaageeti qassi muume de'oosona.

diis giddo xekkaa kilinikee de'iyo sohuwaa bessiya malaatay xuufiyaa qoccan kaqettidaagee beettiyo wode ha malaataappe miyyiyaara naa"u yalaga naati qanttiyaageei beettoosona

Korinttiyaa shuboyi citan citan xaaxetti uttaagee de'ees. ta shubotuppe bulla shuboy hirkki dulliyan de'iyo wode zo'o shuboy giddo binaaninne bootta shuboy bolla baggan de'ees.

eta birata yeechchan yuushoy direttido keettay beettiyo wode ha keettaa karen uuttaynne hara mittati de'oosona qassi ha keettaa dirssaa miiyyan korinttiyaa mittay eqqaagee beettees

issi yelaga na7ai issi baltteetiyoonne issi aawaa qoommi uttiis. ha baltteetiyaa ukaa ba huuphiyan woottiyo wode qassi aawai ukaa ba kushiyan oiqqi uttiis

Bootta meraaninne wolaytta dunguzaa meran merettida puullanchcha caammay asa kushshiyaa bollan uttagee beettees, appe guye baggaara qassi maata mera ashshuuray de'es.

Ha bootan naa'u xekka tukkiya ayfeti beettoosona. Hageetuppe koyro xekkan beettiyagee shaayettidi giigida tukkiya ayfiya gidishin appe ushachcha baggaara beettiyagee qassi gaacettidi liiqida tukkiya xiilliya.

Cora asati dola meretaa xomoosanawu biidosona. Ha sohuwan qassi gumbbo santtaa woyikko xaatta santtaa xeelliiddi beettoosona.

oyddu miiyuwaa ciirettida shuchchan giigida ogee de'iyo wode ha ogiyan qassi hemettiya asatikka sintta baggaara beettoosona ha ogiyaappe ushachcha baggan haddirssa baggan melida maatay de'ees

wolaytta sooddo yumburshshiyan peeshsha saynisiyaanne assumaa koleejiyan wolaytta doonaanne doonaa bilaa luxetta macaran lallabaa hiillaa naa"aa giigissidaagee tumaato adimaasanne goydidaagee waaro alimaaya.

daamoota woyde allaanaa goshshaa xaafo keettan na''u sha'anne tammanne usuppun maarotettaa laytta oosuwaa poluwaanne naa''u sha'anne tammanne laappu maarotettaa laytta oosuwaa halchchuwaa bessiya cuufee salo meran xaafetti uttaagee de'ees

Wolaytta dichcha toho kuwassiya cita kaassanchchay hooliyaa payddisidi ufayssas ba kushiya naa"a kefiyaadan paalissidi ba doonan miiccid ufayttidi woxxees.

xaaccetti dere asaa sarottettaa naagisiyoogan erettoosona. Eti qassi daro baggaa banttappe aattidi dere asaa sarottettaassi miishettiyoogan daro oosuwaa oottoosona. Ha misiliyaan beettiyaa asi dere asaasi sarottettaa xeeliyaagan qofaa attiidi de'ees.

Dumma dumma alleeqo miishshati de'oosona. Hagee xeelliini beettiyagee bootta malkkee de'iyogee silkkiya charjjanawu/gemediya gelidi beettees. Appe ya baggaara,,,

Ichchashu attuma asati issi sohuwan dolida puutiya shoddidi loyttidi liiqissi goyyido goshshan efiidi tokkiiddi beettoosona.

issi yelaga na'ai gulbbatidaagaa bollan issi macca mishiriyaa kushiyaa miicca uttaasu. etappe guyye baggaara qassi cora cima asati de'oosona.

shanxxaa kummida shukkaaree zin''aagee de'iyo wode ashukkaariyaappe sintta baggaara qassi laalettida shukkaareenne laalettida boynay de'ees a shukkaariyaappe qassi guyye baggaara asatu gedee beettees

Xaatta santtay darokkonne darinchcha kattatuppe issuwaa gidiyoo wode ha sohuwaan qassi xihettida xaatta santtayinne pogettidi giigi uttidagee beettees.

Harddiidayi karettanne bootta merayi de"iyo woraa medoossa gidiyode hara baggaara qassi hariya malatiya medoossa geetettidi erettes.

Baawe dumma dumma mittatu bollan sheephetidi dicciya mitta qommo gidiyoode ha mittay qassi xi'iya giyo hargge sakkikko qooriya qachchin patanaw maaddees.

Woraa do'ata diridi naagiyo dirssa giddon issi geleshoi uttidaagee de'ees. ha geleshuwaappe qassi guyye baggaara cora mittai muudetti uttaagee de'ees.

Wogga kaamiya ogiyan issi bitanee motoriya laaggiyode aappe ushachcha baggaara qassi issi bitane tohuwan hemettiiddi beettes. Haddirssa baggaara qassi issi luxanchchay luxettaa kifiliya biiddi beettes.

Hagee boditte ambba tohuwaa kuwaazee citaa bessiya malaataa gidiyo wode ha malaataassi bolla huuphiyan tohuwaa kuwaazee de'ees.

Wolayitta macca durssanchchati bantta wogaa mayuwa mayidi duriiddi beettoosona. Qassi etappe guyye baggaara cora deretettaa kifile issippe shiiqidi duriiddinne kaa'iiddi beettees.

cora dere asati yeechanne qarcciitaara misimaariyaa oyqqidi kaamin ogiyaara hemettiiddi beettoosana etappe miyye baggaara qassi diccida zaafe beettees

Cora attuma asaati baggay bantta huuphphiyan bantta kushiyaa wottidi baggaay bantta tiran kushiyaa wottidi affuxxidinne yeekkidi bantta kayuwaa qonccissidi deosona.

ha puulattida keetta biddon zamana uttiyo oidee pattaa woti miyo xarabeezainne hara buquratikka de7oosona ha buquratuppe sintta baggaara qassi boota maggaraajjai duge yedetti uttaage dees

Naa"u seeraa naagissiya aaceti bantta ooso miireera xarphpheezaa yuushuwan orettiiddi beettoosona. Eta sinttan qassi geeshsha haattay, dawutaraynne cagay beettees.

Issi wodala ganjjee wolaytta wogaa maayuwa dungguzaa maayidi daro dere. asaa giddon eqqidi dumma dumma odota deriyassi gattiiddi beettees.

issi yelaga na'ay motoriya laaggidi kaamiya ogiyaara kanttiyode aappe miyye baggaara xuufiya kaqqiyo mittaa eeshoy beettes. guyye baggaara qassi dumma dumma asati eqqidosona.

giyaa giddon gaayyee piiqiyaara de'ees. ha gaayyiyaappe guye baggaara tambbuwaa zal'iya bitane de'iyoode sintta baggaara qassi tamay cuwaa tulli giyaagee de'ees.

issi yelaga na'ay moochena boorago gongoluwa giya xuufiya ba maayuwa bolan xaafisidi dola meretaa xomoosanawu biis. appe guye bagaara qassi cora asati beetoodona.

naa''u yelaga naati wogga kaamiya ogiyaa gidduwan shaakkidi kanttiidi beettoosana etappe sintta baggaara qassi zambbaa mittayi de'ees

ha sohuwan nooqqi martti geetettiya kaamiya meeciyo sohuwaa bessiya malaatay de'iyoode aappe sintta baggaara qaassi wogga kaamiya ogee beettees

Ha ooso keettaa bolli "dev beeruwanne so miishshaa medhdhi puulayi giigissidi deriyassi shiishshiyo ooso keettaa" giya xuufeenne qassikka ha ooso keettaa dawali demmiyo cagaa payidoy xaafetti uttis.

ogiyaa koyiya naa''u kaameti eqqidi shenikudi de'ageeti beettoosona kaametuppe sintta baggaan issi sahuwa ulettida biittay beettees tappelay baggaara qassi dola meratan doodettida deree beettees

Cora dere asay bantta miizzaa dumma dumma harggiyaappe naaganaw, kaattabisanaw ehiidi qachchi wottidooosona Ha miizzatuppe baggay hokkidi maata miyyoode baggay qassi xoqqu giidi waammotiiddi bettees.

dumma dumma dere asai dumma dumma biittaappe shiiqidi issoi issoi bantta biittaa wogaa maayuwaa maayidi eqqidosana

Loyitti goyyido goshshan cora asti uuttaa haaxaa hayittaa muucidi tokkiiddi beettoosona. Qassikka macca asati etassi uuttaa haaxaa ehi ehidi immidi maaddoosona.

Ha misiliya bollan beettiyaa macca na'iya wolayttan xoqqa dere gidida daamota deriya qonccissiya maayyua maayyada Toophphiya banddira oyqqa uttaasu.

issi gaastta bitanee wolaitta dungguzaa maayidi wolaytta odi bessawu ba qofaa immidi beettees ha bitanee eqqu sohuwan diccida maatay de'ees

Gal'ida birataa poshidi oraxissiya hiillanchchay dumma dumma buqura bayzziidi beettees. Leemisuwasi mashshaa kalttaa beexiyaanne harabatakka bayzzidi de'ees.

Ha sohuwan beettiya kushe hiillaa oosotuppe amaridaageeti heezzu gede oydiya, naa"u baggan baqettiya kambbaa, issi baggaara baqettiya karaabiya, diittaanne hegaanne hegaa malatiyabati beettoosona.

Ha issi macca na'iya wolaytta oonatetta qonccissiya maayuwa bollan wolaytta kawotuppe wurssetta kawo gidida kawo Xoona misiliya besiya maayuwa maayada ajjooraa soossuwa xoommoosanawu baasu.

Hageeti Godaa keettan sabbiya yettanchchata gidiyode eti maayiddo maayoy qassi eta hara asappe dummayiyogan woykko eti yettanchcha gidiyogaa bessiyogaan erettees.

urqqaa munaqqi laalukkidi mer'ido jabanay xuugetidaagee beettees ha jabanatu giddoppe issi jabanaa meray karetta gidiyoode attida jabanati zo'a

gakkida gaashe giddon heezzu attuma asati eqqidosona. asati qassi gaashe giddoppe sharafaa qoroosona.

ha ammano keettai toophphiya banddiraa meran eetti uttiyoodi ha keetaassi bolla baggaara naa77u poodan zo7o merai di iyoyeecchee sho7etti uttiis ha keetaassi kilikiitiyan maskkaliyaa malaatai de7ees

Wolaytta dichchaa toho kuwaaziya citaa kaasanchchati issippe eqqi uttidosona ha kaasanchchatu giddoppe hooliyaa naagiyaagee salomerai de'iyo dumayiya maayuwaa maayiyoode attida kaasanchchati qassi boottaa maayidosona.

Ichchashu citan shiiqida tuumoy de'ees. ha tuumuwaappe guyye baggaara issi qeeri shuchciyaa de'ausu qassikka ha tuumuwaappe sintta baggaara hara laaletti uttida tuumoi de'ees.

Ha zannaqqa sohuwaan korintriya poo'uwan puularrida maata mala ashshuuray de'iyo wode xade bagga penggiyan motore eqqidaagebeettees. Qassikka qommo bagga penggiyan naa"u asati eqqidaageeti beettoosona.

Boorayi so medoossatuppe issuwa gidiyode qassi hara baggaara kace mehetun qoodettes. Ha boorayi xiihettidinne modhdhidi goobi uttis.

Hage kessa tukke keettanne katta keettaa bessiya misiliya gidishin, ha misiliya bollan naa"u attuma naati banttana poo"uwan xomppodi xeellidi beettoosona.

issi bitanee wolaytta dungguzaa bari pooriyan qachchidi wolaytta odi bessawu bari qofaa aattidi beetees. ha bitaniyaape guyye baggaara qassi maata mala ashuuray de'ees

Maata mera ashshuuran doodettida delphephphida wombbay beettiyoode ha wombba giddon qassi naa"u kaamiyaa ogeti solollati beettoosona.

Shaate hiilanchchati urqqappe mell"i giigissiyo buquratuppe issuwa gidiyo wode ha shaatiyassi meraykka qassi zo'onne naa"u xoo'e de'ees.

Issi bitanee berata garimaa oiqqidi salppappida maala giddon hanattiiddi de'ees. ha bitaniyaappe sintta baggaara qassi cora asati de'oosona.

Ha sohuwan keehippe siqmertida dola meretay beettiyo wode hini haahuwara qassi shaara malatiyaabay beettees. Shaarappe ha baggan awa aype awaxiide de'iyaage beettees.

issi ammano keetaa yettanchchati banttana dommayiya maayuwaa maayidi issippe de7oosona ha yettanchchatuppe amaridaageeti uttiyo wode corati qassi eqqidosona

oyddu miiyiyaa ciirettida shuchchan oosettida ogee de'iyo wode ha ogiyaappe sintta baggaara qassi domma duma malaatatun xaafettida gimbbe dirssay de7ees ha gimbbe dirssaappe xade baggaara qassi qorqqoruwan direttida dirssai de'ees

Hagee so asaa gita zal''iya sohuwaa bessiyaa misiliya gidishin, ha misiliya bollan he ooso keettaa demmanawu maaddiyaa dawalanawu maaddiya payidoyinne misiliya bollan qassi dumma dumma bayizziyobatu qommoti beettoosona.

Cora baltteetati wolaytta wogaa maayuwaa bullukkuwaa maayidi issippe maaran uttidosona eti uttosaappe guyye baggaara qassi wolaytta dosays giya xuufeenne ishatamu kawotu biittaa yaagiya suufee de'ees.

issi yelaga na'iya karetta ukaa bare huuphiyan wottada boss giya xuufiyaa bare kushiyan oyqqada eqqidaara beettoos iippe guyye baggaara qassi wogga zaallay beettees

Zo'o haattaa bollan eqqida attoma naatuchchan ordde zaallaa bollan eqqida maccanaati de'iyo wode etappe guyye baggaara qassi soosoi bolla xoqqaappe duge wodhdhiyaagee beettees.

Ha yeletaa gallassaa bonchchiyo sohuwan dumma dumma ciishshati puulattidaagetinne carkkuwa punni kunttido upuppati beettoosona.

Issi attuma bitaneenne naa"u macca asati gakkida gaashe giddoppe maataa qeriddi beettoosona etappe qassi guye baggaara haahuwan diccidda mittay bettees.

Hagee maayuwaa xeera qanxxidi giigisidi sussan qachchidi mel'ido puxaa gidishin; Ha puxaay qassi so giddon keettaa pittanawu go'es.

ha gita zal'iya sohuwan geeshsha haattay bayizettiyage issi motore eqqidaageenne heeraa sarotettaa naagissiyaga keettay de'es.

ha maxaafa keettan daro luxxanchaatti dumma dumma maaxafatta nababiyoogan bantta kahaa ooraxxisiddi beettoosona.

Ichchashu xekkay de'iyo zammaana keexetti polettibeenna keettai de'ees. ha keettaa bollan qassi xoophphiyaa banddiraynne wolaitta dalgga manttiya hidootaa banddirai de'ees.

Hagee gita zal"iya sohuwa gidiyo wode ha bootan bayzzettiide beetiya miishshati zaytiya, dawutaraa, qibbatiyanne sammunnanne harabatikka de'oosona.

Tohossa toophiya dalgga manttiya luxettaa beeruwan giigida oyiddu baaso qarata eranawu maaddiya ichchashantta kifiya wolayittattuwa luxiyo maxaafa.

Bullukkuwaa maayida issi baldteetiya bari macca na7ee isineeranne naa"u attuma naatuura issippe eqqaasu ha maccaasiyaa qassi bare kushiyan cagaa oyqqa uttaasu.

hageeti dumma dumma so miishshata gidishin hageetu giddoppe macca naatu huuphiya giigissiyoo miishshata wottiyoosayinne xiixxintaa wottidi eettidi kattaa kattiyo miishshay beettes.

Traafikkiya xaacceti asa naatussi sarotettaa makkiina danuwappe ashanawu asay qanxxiyo ogiya malaata tiyidi beettoosona.

issi bitanee wolaytta dungguzaa qoriyan xaatin amaaratto xuufee tiran de'iyo adil''e ciishsha maray de'iyo suraagiyaa maayidi issikgushiyaa baral''idi deriyaasi qofaa attiitti beettees

Issi bitanee olaa maayuwa maayidi issi kushiyan tooraa oyqqidi hankko kushiyan qassi morkkiyappe naagettiyo gonddalliya oyqqidi ba morkkiyara olettiiddi beettes.

issi yalaga na'iya bootta banddiraa oyqqada bollawu saluwaa xeellaydda de'awusu ha na'eeppe guyye baggaara qassi cora asatiddi oosana

Cora wolaytta dere asay wolaytta wogaa maayuwa gidida dungguzza ubbaykka maayidi wolaytta xeeliya allaaliyan issippe shiiqqidi zorettiddi beettoosona.

Wolaitta tooho kuwaazziya citay bantta dummatettaa maayiuwaa maayidi issippe eqqidosona etappe guyye baggaara qassi citaa kaafiyaa yaray de'ees.

Ha zanaqqaa sohoy maataa mala ashuuraaninne koorinttiya xoomppiyan puulati uttiyo wode a giddon qassi cora asati zanaxxidi beettoosona.

hagee shuchchaa oyddu ginaara ciiri giigissi medhidoogaa gidishin ha shuchchay qassi ambaa giddon dumma dumma sohotun ogeta puulayidi giigisanawu maadees.

Barbbaree darkkon darinchchaan mokkiyaa katta gidiyoo wode Ha sohuwaan qassi qawu"enne teera barbbareti issippe shiiqqidi uttidosona.

Piroopeeseriya Xamado Xaani, mantta Taamiraatu Mooti, dotoriya Sendeqe Toomi, dotoriya Samu'eela Urqatoynne propeeseriya taakkele taaddese wolaytta yumberesttiya aawatettan hagaazida haggaazanchchatuppe amaridageeta.

oyddu geela7oti bantta biitta wogaa maayuwaa bullukkuwaa maayidi, bantta huuphiyan dungguzaa qacidi, duriiddi de7oosona. etappe sintta baggaara qassi maata mala ashuuray beettees.

Issi wodallay adil"e ciishsha meray de'iyo shuraabiyaa maayidi barikootiyaa xeessan qachchidi daamoota giya bootta banddiraa oiqqidi eqqiis. ha wodalaappe guyye baggaara qassi hara cora asatikka de'oosona.

Wolaytta dichcha qonccissiya malaattassi dumma dumma wolaytta qonccissiya malatayinne qassikka garssara wolaytta qonccissiya dungguzzay de'ees.

Qali tukkiyaa uyiyonebergeriyaa miyo keettan daro asati boottaa oydiyan uttidi bergeriyaa miiddine tukkiyaa uyidi beettoosona.

Yelaga naati bantta shemppo wodiyan tohossa Toophphiyan wolaytta moottan baddeessan beettiyaa xoossa zarphphiya be"anaw biidosona. He sohuwan qassi zarphphe xalla gidennan dola meretatikka puulatti uttidi beettoosona.

hini baggaara haahuwan tophiya zo'o masqqaliya amuwa keettay beettiyo wode aappe sintta baggaara maata mala ashuuray beettes.

Ha gita zal"iyaa sohuwaan dumma dummamiishshati bayzettiidi beettoosona. eta giddoppe bollaa mecettiyoo saamunay, maayuwaa meecciyoo saamunay, zaytee qarccitaara de'iyaa misimaarenne hara harabatikka bayzettiidi de'oosona.

Issi yelaga na'ay tooraa oyqqidi bari huuphphiyaan karetta qohphaa wottidi ba kushshiyaa qassi kiisiyaa giddo yeddidi eqqidaagee beettees. appe guye baggaara qassi cora asati beettoosona.

naa'u sha'anne tammane laapun luxetaa wodiyawu wolaytta soodo yunbburusttiya saro yiidetta yaagiya xuufee amaaratto doonan xaafettidaagee beetees.

issi maayuwaa sikki giigissiyo keettan sikki giigissido maayuwaa maayida laalloi de7ees ha laalloppe qassi meeyye baggaara ne guyye baggaara hara cora maayootikka de7oosana

Ha so asati bantta biittaa wogaa maayuwa maayidi aaway kaalo na'aa ba kiyuwan idimmin aayyiya bayira na'aa ba miyyiyan wottin issippe uttidosona.

ichchashu deeshati bonccuwaa mentti yeggidoogaa miidi de'oosona ha deeshatuppe sintta baggaara qassi dirssay direttidaagee de'ees

hayyaletaa bonchchiyo sohoyi bullanne bicca ufuufatuuninne hara puula yaabatunkka giiggi utiis. ha puulaa sohuwaappe bulla bagga hara qassi maata mala mittayii beettees.

hagee deretetta tarikkiya qonccissiyaabatuppe issuwaa gidiyo wode ha dabaaban dumma dumma ginaara kaameti geliyo ogeti beettoosona. qassikka ha dabaabay dumma dumma meretattun doodettidi puulatidi giiggiis.

Hagee wolaytta deree asaa oonatetta qonccissiyaga gidishin dere asaa hanotta qonccissiya misiliya.

ha yelaga macca na"iya moche na booraago gonggoluwa erissiya mayuwa mayada ba huuphiyan karetta uka wottada dola meretaa xomoosanawu baasu. iippe guyye baggaara qassi keehippe puulattidi aahuwan beettiya dola meretati de'oosona.

Hagee attuma naati cigissiyo sohuwa gidishini attuma naatu huuphiya pulayidi zamaana hanotan giigissiyoogaa besees.

ha bullachcha sohoy dumma dumma ciishshatun xomppetuunne hara bullaachcha miishshatun puulati giigi uttiyo wode ha bullachchaa sohuwan bullachetiyaa Alemee erahele getettiyaageetu sunttay xaafeti kaqeti uttiis.

naa77u dirssaappe gidduwan puutiyaa tookiyaa naa7iya de7ausu iippe guyye baggaara qassi salomerai de7iyo qocai de7ees

qorqqorn diretta derssaynne qorqqoruwaappe oosetta peanggee de'ees ha derssaappe so baggan qassi issi qorqqoro keettai de'iyo wode ha qorqqoro keettaa miyiyan qassi uuttay de'ees

Hageeti mittaa ayfetanne darkko heeran mokkiyaa kattata gidishin eta giddooppe amaridaageti kaarotiyaa donuwaa timaatimiyaa gumbbo santtaa woykko xaatta santtaa hegeetanne hegeeta malatiyaageta.

yuushuwaa maata mala ashuuran doodettida abbai de7iyo wode ha abbaappe hefintta baggaara haahuwan shaarai yonddodidaagee beettees

Heezzu kaameti issi keettaa karen eqqaageeti de'oosona. ha kaametuppe miyye baggaaranne sintta baggaara kuwai de'ees. ha kuwaa giddon qassi ha baggaara issi motoree beettees.

issi keettaa kare cora qeeri naati issi gastta bitanee issi guutta na7aa xanttiya mihiiriyaanne issi geela7o na7iya de7oosona

ha zannaqa sohoy maata mala ashuuran doodettidi koorinttiya xomppiyan puulatidi diyo wodee ha sohuwan daro dere asati zannaqiide beettoosona.

ha gita zal''iya sohuwan dumma dumma bayzziyo miishshati beettoosona, hageetuppe amaridaageeti keetta pittiyo puxxanne keetta meecciyo puxxaa.

Tamaa coociya miiyyiyan eezzu shuchchati de'oosona. ha shuchchatu bollan qassi xaaroi uttiis ha xaaruwaappe garssa baggaara naa"u xiixettida badalay suufaagee de'ees.

ha dola merataa heeran maata meray de'iyo qattati dumma dumma mittaa qomoti deretine deriyaappe goggiyaa soossoti beettoosana

penggee dooya diyo wolaytta keettay de7ees. ha keettaappe bolla baggaara bakkaaliyaa giya xuufee de7iyoode qassi ha keettaappe guyye baggaara maata mala ashuuray de7ees.

Ichchashshu kaltta tuute awan micceettidage beettiyowode etappe sintta baggaara qassi naa'u asatu gedee beettees.

cora islaama ammanuwaa kaalliyaageeti saleenaa hixxidi cogochchi uttidosona. hageetuppe sintta baggaara qassi eta kaalettiya heezzu aawati de7oosona.

cora yetanchchati paraa piriissa anaacettiidi beettoosona. ha yedanchchatuppe guyye baggaara qassi daro kaafiya yaraynne be'anawu shiiqida asay de'ees.

cora dere asay qorqqoro keettaa karen kuwan eqqaa beeti beettiyo wode etappe sintta baggaara issi keexetti wuribeenna wolaytta keettay keexxeedi uttiis

wolayttan wotaadaratu gadaawa gididda inisppecteriya dotoriya kuussa go'i gununno hamuusi ambaa araada shuchchan wolayttan odi bessassi qofaa imiidi de'ees.

Ha sohuwa asaa katta maanuaw kushiyaa me'issiyo miishshaynne qassikka katta qolidi miyo miishshay qassikka xiixxintta xuugidi katta kattanaw maaddoya miishshay beettees.

auyyelaga naati motoriyaa goomai moorettaagaa giigisiide de7oosona ha naatuppe guye baggaara qassi naa77u moxoree eqqiis a motoriyaappe guye baggaara heezzu goomaawa kaamee eqqiis

Tohossa Toophphiyaa dalgga manttiya kawotettaa wolaytta moottaa murutaa shiishshiyanne deriyaassi gattiyaa yaraa oonatettaa qonccissiyaa malaataa.

Hagee puula qonccissiya malatta gidisbin malatta cuccunttay hardidda misile maahiya misilee beetees.

Wolayttan bayra yettanchcha gidida bunge burunjjeenne a ooso miiree wolaytta odi bessaassi bantta qofaa aattiid bessoosona.

Naa"u attuma asati kattaa ayfiyaa udulan qolidi udula mittan caddiiddi beettoosona. Etappe miyye baggaara qassi baltteetati ha kattaa ayfiyaa punniiddi beettoosona.

Hagee soodo xaacciya koleejjiya loohissuw bessiya malaataa gidiyoode ha malaataassi hupheesaara bootta akililee beetees.

Hagee wolaytta moottaa giddon sooddo yuusho allaanan beettiya moochchenaa boraagu gonggoluwaa gidishin ha gonggoluwaa giddon beettiyai wolaytta wogaa woykko oonatettaa qonccissiya buqurati beettoosona.

hagee wolayttan bayranne yaynettida yetanchchatu shiiquwa gidiyooge ha sohuwan beetiya yettanchchatuppe amaridaageeti teshaale melkana, almaayu zaassa yelaga yetanchchaa netsanetanne haratikka beetoosona.

cora wogga mittaa kuwati maaraara de'oosona ha mittatuppe garssa baggan qeeri mittay ciireti giigidaagee de'ees ha mittaappe ya baggaara xekkan keexettida zammana keettay de'ees

cora dorssanne deeshsha kaamiya bollan essidi issi sohuwappe hara sohuwaa efiide beettoosona. kaamiya bollan qassi issi yelaga na'ay giyide bettees.

heezzu yelaga naati moochchenaa booraago gonggoluwaa erissiya maayuwaa maayidi eqqidosona. ha yelaga naatuppe guyye baggaara qassi hara cora asaikka beettees. ha asaappe bolla baggaara wogga zaallayi de7ees.

Wolqqay xoossaagaa giya xuufeenne lidiyaa wogaa qoma keettaa giya xuufee irzzuwan xaafetti utiis ha xuufiyaa giddon qassi mankkaynne mooqee eqqi utiis.

Ha macca asay maayido maayoy wolaytta wogaay maayuwaa woykko dungguzza geetettiyide ha dungguzzay wolaytta oonatettaa qonccisanawu maaddees.

Issi bitanee goshsha sohuwa toho bollan uttidaage beettees. Ha bitaniyappe guyye baggaara qassi uutta haaxxay biron gakkiyaageenne badalaa carshshay dicciidi de'iyaage beettees.

bootta saafaa bollan zo'issi kattido badalaa oyittayinne qassikka orddiyan uukkido gaashiya oyttay beettes.